Umongikazi owesilisa uzivale amakhala, egqoke ijazi elimhlophe qhwa. Uhlaba owesifazane ijekiseni. Emaceleni kwabo kulamanzi.

Imota yeRed Cross emhlophe elomzila obomvu lamafasitela lamavili amnyama imile eceleni komduli olocingo ngaphezulu okulezihlahla khona.

Ngumtshina weRwanda Cancer Centre. Kulombheda omhlophe omkhulu. Ngaphezu kwawo kulebhokisi elibomvu . Eceleni kwawo kulomnyango omnyama.

Amaphilisi ahlukahlukeneyo ahlezi phezu kwamakhabothi njalo emuva kwawo kulomduli omhlophe qhwa

Libhokisi lamaphilisi eLorsatan Pottasium angamatshumi amahlanu. Alombala omhlophe njalo lobomvu.

Bantwana abancane abasakhulayo abaphethe amapakisi amaphedzi esikhathi. Phakathi kwabo kulabesifazane ababili abamhlophe, abanye bephethe amabhokisi.

Udokotela ugqoke ijazi elimhlophe qhwa. Uhlola owesifazana ozithweleyo njalo emuva kwabo kuyavela into ezithile zokwelapha.

Owesifana uhlezi phansi egqoke izembatho ezilombala wesibhakabhaka. Uqondise imilenze yakhe kanye le zandla zakhe ezelula umzimba wakhe.